Opu na omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi. Momambakumbaku moka ohamu kala omuhingi , go omambakumbaku ohage ya momalwaala ga yooloka ngaashi opu na omambakumbaku molwaala olutiligane.

Moondoolopa ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oopate, mpoka oohauto hadhi vulu okuhinga, mo ohamu adhika omatungo ge na omalwaala ga yooloka, go gamwe omale ge vule omakwawo.

Aantu ohaya kunu iimeno ya yooloka. Iimeno mbino ngele ya tula ko iiyimati, iiyimati mbino ohayi kuthwa e tayi kukutikwa opo yi ye komatala yika landithwe. Aantu miinima muno ohaa vulu okumona mo iiyemo.

Aantu mboka haya kwata oohi opo yavule okulanditha ya mone iiyemo ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka ngaashi okulongitha oonete ndhoka haya yuula momeya dho etadhi zimo dhina oohi.

Aantu oyendji ohaya toto oongeshefa ngaashi dhoku tekula oondjuhwa. Oondjuhwa dhino ohaye dhi tekula omanga oonshona, ohaye dhi pe iikulya nokunwa opo dhi vule oku koka, dho dhi vule okuninga omayi nenge oku landithwa dhodhene.

Opuna omambakumbaku gayooloka haga longo iilonga ya yooloka, opuna ngoka haga tete omwiidhi. Omwiidhi nguno ohahu vulu oku pakelwa muupandi e tawu landithwa kaantu mboka yena oongombe ngele kaakuna omwiidhi lela omvula ndjo.

Oshinima kehe ohashi tameke kuushona. Noohi nadho ohadhi tekulwa kaanafaalama mboka haya tekula oohi omanga oonshona. Oohi ndhino ohaye dhi pe iikulya sigo tadhi koko, yo taya vulu okudhi lya nenge okudhi landitha.

Kombanda yevi oku na iinamwenyo ya yooloka, yimwe yomiinamwenyo mbino oombwa dhomomeya. Oombwa dhomomeya ohadhi vulu okulongithwa momikalo dhayooloka, aantu yamwe ohaya li naantu yamwe ohaya vulu okukutha iipa etaaningimo oombilya noongaku, opo ya landithe ya monemo iiyemo.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komesho paife okweya omambakumbaku goku tekela. Omuntu itokala we wategelela kuDesemba opo omvula yitameke okuloka, nande omu Maalitsa oto tameke wala okukuna. Oto landa owala embakumbaku lyoye lyo tali kala tali tondoka mepya lyo tali tekele.

Aantu ngele taya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa we oku tekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu oku kutha ominino dhomeya ndhoka haya tsu oombululu mpoka tapu vulu oku pita omeya goku tekela iimeno yawo.

Opuna omashina gayooloka, opuna omashina ngoka haga vulu okuteta omwiidhi dhoka inaadhi pumbiwa mepya, omashina ngano ohagavulu okukala geli mepya taga longo, manga aakwanezimo taya longo iilonga yimwe ishewe.

Momuthigululwakalo goshiwambo uuna aantu ya teya iilya yawo, iilya yawo ohayeyi kaleke miigandhi. Iigandhi mbino ohayi kala yaningwa noombale yo iigandhi mbino ohayi kalekwa pomutenya opo nande omuye uupuka iilya itayi tukwa.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu humu komeho, opuna omambakumbaku ga yooloka opuna ngoka haga vulu oku teta omwidhi, ngoka hagu vulu oku pewa iimuna pokwenye ngele omwidhi kaa gupo. Ohaga vulu oku kala nomo malwaala ga yooloka, gamwe oha ga kala omatiligane.

Omolwa elunduluko lyonkalo yombepo mopaife, aanafaalama oyendji ohaya longitha omashina. Momashina muno omo hamu kunwa iimeno yawo, e tayi koko. Omashina ngano ogo haga vulu nokutekela iimeno.

Opuna omikalo dha yooloka dhokukwata oohi, aantu yamwe ohaya longitha oonete, oonete dhika oha yedhi yaula momeya dho tadhi zimo dhina oohi, ohaya vulu oku dhi longitha momikalo dha yooloka, ohaya vulu odhi landitha nenge okulya yowne.

Omambakumbaku ohaga longitha omatemo okulonga iilonga oyindji ngaashi okupulula momapya manga aakwanegumbo yeli megumbo taa longo iilonga yimwe. Yo taye ya ya kune ngele embakumbaku lya mana. Ohaga kala gena omalwaala ga yoooloka gamwe ohaga kala omatiligane.

Aantu ohaa toto oongeshefa dhayooloka opo ya vule okumona iiyemo ngaashi okulanditha oongala ,oongala dhimwe ohadhi kala dhina omalwaala gayooloka dhimwe oontiligane dhimwe ohadhi kala ooshunga.

Aantu oyendji ohaa kunu iinima ya yooloka. Yamwe ohaya kunu omatama. Omatama ngano ohaye ga kunu e taya kala taye ga tekele. Ngele ga tiligana ohaye ga kutha ko, ngoka inaaga tiligana natango ga ziza omagongwa ohaga thigala ko opo ga tiligane.

Aantu oyendji mopaife ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ndhino ohaye dhi pe iikulya nomeya. Yo oondjuhwa dhino ohaya vulu okudhi landitha ya mone iiyemo nenge yalye naanegumbo yawo.

Aantu ohaya li nokunwa iinima yayoloka opo yiikaleke muundjolowele. Ohaya li iimbombi mbyoka hayi telekwa nuusila womahangu, ohaya li wo oondjuwa nomboga ndjoka hayi vulu okumuwa mepya.

Aantu monena ngele taya kunu iimeno oyindji, pehala lyokutekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ndhino ohadhi kala dha tsuwa oombululu. Poombululu mpano opo tapu vulu okupitila omeya ngono taga tekele iimeno.

Aanafalama ohaya vulu okutekula oondjuhwa opo yavule okumona mo omayi, omayi ngaka ohaye galanditha nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene nenge taye dhi tekula opo yavule okulya naakwanegumbo yawo.

Aantu ohaya kunu uumeno nelalakano lyokulanditha, opo ya vule okumona mo iimaliwa. Uumeno mbuno ohaye wu kunu muunima uushona, e taye wu tekele sigo e tawu mene opo wu vule okulandwa po.

Aantu ohaya kunu iinima ya yooloka, nohaya kunu nomalalakano ga yooloka. Omuntu oto vulu okukuna, wa hala okutameka ongeshefa yoye, to kunu iihakautu, oonyanga, nomatama, wu ka landithe poopenzela, nenge to kunu yokulya yomegumbo, opo waa ka lande koositola.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, opwe ya nomashina paife, omashina gokukuna, omashina gokuhelela. Omuntu oto vulu okukala wu li owala mpeya wu li owala momuzile to longo iilonga yoye nenge wa gondja, manga eshina li li mepya tali kunu, ngoye owu li owala mpeya wa gondja.

Aantu pethimbo lyokuteya, ohaya kwatele iilya yawo miinima ya yooloka ngaashi omiiyaha nenge iikwatelomwa yimwe tayi vulu okulongithwa. Ngele ya tewa ohayi tutilwa hoka tayi ka yungulilwa, yo etayi tutilwa hoka tayi ka pungulilwa ngele ya yungulwa. Ohayi vulu okolongithwa iinima oyindji ngaashi okutelekithwa iimbombo.

Aantu nelalakano lyokukaleka po uundjolowele ohaya kambadhala okulya iikulya ya yooloka, ohaya vulu okulya iimbombo mbyoka hayi telekwa nuusila womahangu nenge okulya onyama nokulya omboga.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, okwa ningwa nuushona mboka hawu vulu oku teta omwiidhi. Aantu inaya pumbwa we okwi ihepeka nokuteta omwiidhi kuyoyene ohaya longitha uushina mbuka.

Opu na omambakumbaku ngoka haga pulula omapya. Omambakumbaku ngaka ohaga kala ge na omalwaala ga yooloka. Go omambakumbaku ngano oge na omatemo, omatemo ngano ogo haga pulula mepya.

Aantu oyendji monena oha ya tekula oondjuhwa, nomo kutekula oondjuhwa oto vulu oku ningamo ongeshefa yoye ngashi oku landitha omayi nenge oondjuhwa dho dhene todhi landitha dhapya nenge dhina omwenyo wimonene oshimaliwa shoye oshowo okulya megumbo.

Aantu olundji oha ya longo nuudhiginini eta ya teya nokuyungula iilya oyindji yivule kwaambyoka ya pumbwa okulya megumbo. Iilya mbyono yimwe inaayi pumbiwa oha ya vulu oku yilanditha . Iilya mbino oha ye yi landitha opo ya vule okumona mo iimaliwa.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu humu komeho, aantu oyendji ihaya tegelele we puDesemba ngele omvula ya tameke okuloka opo ya tameke oku kuna iinima yawo, awee, ohaya longitha omashina ngoka haga vulu oku tekela.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho aantu ihaya kunu we noonyala, aantu ohaya longitha owala uushina. Opuna omashina ga longwa okukuna, opuna omashina ngono gokuhelela. Opuna omashina ogendji gendji, opuna omashina gokutsa. Omuntu iho lomgo we nuudhigu, oho landa owala eshina lyoye. Ngoye oto vulu nokutameka ongeshefa yoye, shaashi eshina otali endelele. Lyo eshina otali vulu okukala tali longo mepya manga ngoye wuli hwiya to longo oshinima shimwe ishewe. Omashina omawanawa lela.

Aantu ohaa tekula iinamwenyo ya yooloka shi ikwa telela kwaashoka ye hole. Aantu yamwe ohaa tekula iingulu. Iingulu ohayi vulu oku tekulilwa omalalakano ga yooloka. Iingulu ohayi vulu oku landithwa nenge iingulu ohayi vulu oku liwa kaa kwanegumbo .

Mopaife opu na omambakumbaku ga yoloka haga vulu okulonga iilonga ngaashi okuteta omwiidhi. Omwiidhi nguno ohagu pakelwa muupandi, e tagu pewa oongombe uuna kaapu na omwiidhi omutalala.

Iikombo ohayi vulu okukala yina omalwaala ogendji, ngaashi iikombo yimwe iitokele niiluudhe. Iikombo ohayi napa omwiidhi omutenya, eta yi edhililwa ngele etango tali ningine.

Aantu ohaya li ikulya ya yoolok, opo ya vule okwiikaleka muundjolowele. Aantu ohaya vulu okulya omboga ndjoka hayi muwa momapya, yo ohaya vulu ishewe okulya oondjuhwa , yo ohaya vulu ishewe okulya iimbombo mbyoka hayi telekwa muusila momahangu.

Aanafaalama oyendji mboka haya kunu iimeno oyindji, pehala lyoku tekela oshimeno kooshimwe, ohaya longitha omino dhomeya, dhoka hadhi kala dha tsuwa oombulu, mpoka hapu vulu kupita omeya ngoka taga tekele iimeno.

Pethimbo lyokuteya sho aantu taya teya ohaya teyele miikwatelo, iikwatelo mbino ongaashi iiyaha, iihaya mbino ohayi tutwa nee yatulwa komutse. Ohayi tutilwa mpoka tapu ka yungulilwa iilya.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno oyindji, peha lyoku tekela oshimeno kooshimwe, ohaya longitha ominino dhomeya ndhoka hadhi kala dha tsuwa oombululu, mpoka hapu vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno yawo.

Efuta olina omeya ngoka haga kala taga uundulwa kombepo, po pooha dhefuta ohapu kala puna omavi mpoka hapu adhika uumanya, uumanya mbuka ohawu vulu oku kala wuli momalwaala ga yooloka, uumanya wumwe uutokele wo wumwe uuludhe.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa yo ohaya tekula nomalalakano ga yooloka, aantu yamwe ohaya tekula opo ya lye megumbo naakwanegumbo yawo, yamwe ohaya tekula opo ya landithe koopenzela omuntu to landitha opo Wu mone mo iimaliwa yokufala uunona koosikola, opo uunona Wu opaleke oonkalamwenyo dhawo.

Mopayife ngele aanafaalama taya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe . Ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ndhino ohaye dhitsu oombululu, poombululu opo hapu piti omeya ngoka taga tekele iimeno

Aantu mboka haya landitha oohi opo yavule okumona iiyemo. Oohi ndhika ohayedhi kwata momikalo dha yooloka, ohaya vulu okulongitha oonete, oonete ndhino ohayedhi yewula momeya dho etadhi zimo no oohi.

Aantu opo ya vule okumona iimaliwa ya lande oompumbwe dhawo ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi omapungu ngoka haga vulu oku kalandithwa komatala mpoka aantu haye ya eta ya landa iinima yawo mbyoka ya pumbwa.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omu na iikulya oyindji ngaashi oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vulu okutelekwa momikalo dhayoloka, ohadhi vulu okukangwa, dho ohadhi vulu okutelekwa momeya etadhi tulwa omagadhi goongongo.

Aantu ohaya falama iinima ya yooloka shi kwatelela kwashoka yehole aantu yamwe ohaya falama omatama, omatama ngano ohaye ga kunu eta ga koko ngele gakoko ohaye ga kutha ko opo ya vule yeke ga landithe.

Opu na aantu mboka haa faalama oondjuhwa. Ohaye dhi pe okulya sigo e tadhi koko, opo dhi vule oku ya pa omayi ngoka taya vulu okulanditha nenge taya vulu okulanditha oondjuhwa dhodhene. Yo ohaya vulu noku dhi lya naakwanegumbo yawo.

Aanafaalama mboka haa kunu iimeno oyindji pehala lyokutekela kehe oshimeno kooshimwe ohaa longitha ominono dhomeya dhoka haatsu oombululu mpoka tapu vulu okupitila omeya gokutekela iimeno.

Aantu ohaya faalama iinima ya yooloka ngaashi oohi. Oohi ohadhi faalamwa nomalalakano ga yooloka , ohadhi vulu okulandithwa opo omuntu a monemo iimaliwa, nenge okuliwa kaakwanegumbo yomuntu ngoka ta faalama.

Oohi ohadhi vulu oku kwatwa momikalo dha yooloka. Ohadhi vulu oku kwatwa okulongitha oonete. Oonete dhino ohadhi yolwa momeya, eta dhi zi mo dhi na oohi, dho oohi dhino ohadhi vulu oku liwa.

Ngele puna oshituthi nenge ngele aantu ya hala owala onyama yongombe, aantu ohaa vulu oku mangela ongombe ndyoka momuti .Oongombe okwawo manga tadhi yi dhi ka nape. Ongombe ndjono ohayi kala ya mangelwa momuti opo yaaye nookwawo no kaayi ka kongwe.

Mopaife aantu oha ya longitha omambakumbaku go ku pulula omapya, membakumbaku oha mu kala omuhingi ngoka te li hingi, naanegumbo oha yi mepya una embakumbaku ndja mana opo ya ka kune.

Moondoolopa ohamu kala muna omatungo ga yooloka. Ohamu kala muna omagumbo moka aantu haya zi, go omagumbo ngano ihaga kala ge thike pamwe, go ihaga kala gena olwaala lumwe, mo ohamu kala ishewe muna omatungo goongeleka hoka aantu haya yi kongeleka.

Iinamwenyo ya yooloka ohayi zi pehala yu uka pehala ekwawo momikalo dha yooloka. Iinamwenyo ngaashi eyoka, eyoka kali na omagulu ihali ende, ohali kookaya, go omayoka ohaga vulu ishewe oku longithwa moku ninga omiti dhoku panga uuvu wa yooloka.

Opuna omambakumbaku ga yooloka haga longitha omatemo okulonga iilonga yayooloka momapya, opuna ngoka haga tete omwidhi. Omambakumbaku ngano ohaga kala gena omalwala gayoloka, opuna ngoka omazizi.

Kuuyuni oku na iinamwenyo oyindji ngaashi omayoka. Omayoka ohaga longithwa iinima oyindji. Aantu ohaya vulu okuga teleka etaya li, dho noondohotola ohaa vulu okukutha mo omiti opo ya pange aanuuvu, opo ya ze omikithi ndhoka yena. Ohadhi vulu lela okukwathela aantu ya ze omikithi kehe ndhi yena.

Aantu ohaa toto oongeshefa dha yooloka, opo ya vule okumona iiyemo, ngaashi okulanditha oongala. Oongala ndhino ohadhi kala dhi na omalwaala ga yooloka. Dhimwe ohadhi kala oontiligane, dhimwe ohadhi kala oonshunga.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho, opu na omashina moka hamu vulu okukunwa iimeno. Omashina ngaka ogo haga tekele iimeno mbika sigo e tayi koko, opo yi vule okutula ko iiyimati.

Opuna aantu oyendji haya faalama oondjuhwa. Oondjuhwa ndhino ohaye dhi pe iikulya sigo etadhi koko opo ya vule oku mona mo omayi ya landithe nenge oku landitha oondjuhwa dho dhene.

Aantu oyendji ohaya faalama oohi. Oohi ndhino ohaye dhi pe okulya sigo otadhi koko yo ohaya vulu okudhi landitha opo ya monemo iimaliwa yalande oompumbwe dhawo ngaashi, iikulya niinima yokwiiyopaleka komalutu ngaashi oothewa.

Opuna omambakumbaku gayooloka, haga vulu okulonga iilonga ya yooloka. Omambakumbaku ngano ohaga vulu okupulula, manga aakwanezimo taya longo iilonga yimwe, yo tayeya yakune nale ngele embakumbaku lyamana.

Opu na omambakumbaku ngoka haga pulula, omambakumbaku ngano ohage ya momalwala gayoloka ngaashi omambakumbaku gamwe omatiligana. Omambakumbaku ngayo shampa ga mano okupulula aakwanegumbo ohaye ya mepya opo ya vule okukuna.

Aantu ngele ta ya kunu iimeno oyindji, inaya pumbwa okutekela kehe oshimeno koshimwe ndele ohaya vulu okulongitha longitha ominino dhomeya dha tsuwa oombululu, opo pu vule okupitila omeya ga tekele iimeno.

Opu na omambakumbaku ga yooloka haga longo iilonga ya yooloka momapya. Opu na ngoka haga pulula. Omambakumbaku ngano ohaga vulu okukala ge na omalwaala ga yooloka. Gamwe ohaga vulu okukala omatiligane.

Aantu ohaa li nokunwa iinima ya yooloka opo ya kale nuundjolowele. Ohaa vulu okulya iimbombo. Iimbombo mbino ohayi telekwa nuusila womahangu nenge okulya ondjuhwa nenge omboga.

Momuthigululwakalo gOshiwambo omu na iikulya ya yooloka ngaashi oshikwiila. Ohashi ningwa muusila wOmahangu, sho ohashi vulu okuningwa momikalo dha yooloka. Ohashi vulu okukangwa momagadhi, sho ohashi vulu ishewe okuyothwa pomakala.

Opuna omambakumbaku ngoka haga pulula ohaga longitha omatemo mo ohamu kala muna omuhingi. Aakwanegumbo ohaya kala taya longo iilonga yimwe manga tali pulu ngele lya mana yo etayeya ya kune.

Efuta ehala lyina omeya ogendji, omeya ngano ihaga pwine po go omeya ngano ohaga kala tagi inyengithwa kombepo. Pooha nefuta ohapu adhika omavi ngoka hapu kala puna uumanya, ohapu kala puna uumanya omaludhi gayooloka.

Opu na iikulya ya yooloka mbyoka hayi vulu okuliwa kaantu. Yimwe yomiikulya mbino oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi vulu okutelekwa momikalo dhayooloka. Ohadhi vulu okutelekwa momeya. Momeya ohadhi telekwa etadhi tetelwa oonyanga nomatama dho e tadhi liwa kaantu.

Aantu ya yooloka ohaya kunu iinima ya yooloka. Aantu yamwe ohaya hogolola okukuna omatama. Omatama ngono oha ye ga kunu ya lye nenge ya landithe. Omatama ngono omatiligane ohaga likolwa ko oshoka oga pya naangono inaaga tiligana oha ga ethiwa ga pye.

Aantu yayooloka muuyuni ohaavulu okulya omafo giimeno yayoloka, kiimeno mbyoka ohaamuko omafo nomafo ngaka ohayekegateleka opo yavule okulya, yo ohaavulu okuga teleka ndee etayegakukutike opo yakalye uuna ngele iimeno yaana omafo pokwenye.

Aanafaalama ohaa vulu oku hogolola iiyimati mbyoka ya hala oku kuna. Ohaa vulu oku kuna omatama. Omatama ngano ngele ga tiligana ohaga kuthwa ko, ohaga vulu okulandithwa nenge okuliwa kaanafaalama yo yene.

Ngele to kunu iimeno oyindji, opo wu ikuthe iilonga yokutekela oshimeno kehe kooshimwe, omuntu oho vulu okulongitha ominino dhomeya, ominino dhino ohadhi kala dhina oombululu mpoka omeya taga vulu okupita gotaga tekele iimeno.

Aantu oyendji mboka haya kunu iimeno yawo pehala lyokututa omeya ya tekele oshimeno kehe ohaya longitha ominino, ominino ndhino ohaye dhi longitha okutekela iimeno yawo.

Opuna oonyanga ndhoka dhafa oontiligane molwaala . Ohadhi kunwa kaanafaalama opo yavule okulanditha yamone iiyemo yo yavule okulya megumbo naakwanegumbo yawo.

Opuna omashina ga yooloka haga vulu okulonga iilonga ya yooloka, opuna ngoka haga vulu okuteta omwiidhi. Omashina ngano ohaga vulu okuteta omwiidhi manga aakwanegumbo taya longo iilonga yimwe.

Omagumbo ogendji gokomikunda ohaga kala ga dhikwa niiti. Iiti mbino ohayi ka tetwa kaanegumbo naantu yamwe mboka taya vulu okukwathela aantu mbano e taye ya ya dhike egumbo lyawo nawa.

Aantu oyendji ohaya kwata oohi, opo yavule okulanda oompumbwe dhawo, ngaashi, iikulya, oothewa, nokufuta omeya noshowo olusheno. Ohaya kwata ne oohi opo yalye naakwanezimo yawo, oshoka itaya vulu okulanda osheelelwa kehe esiku.

Aantu nelalakano lyokumona iimaliwa opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo, ohaya toto oongeshefa dha yooloka. Ngaashi okulanditha iikulya. Aantu ohaye ya ya lande iikulya yo taa lile piitafula yili pondje, manga ya tala etango tali ningine.

Mondunda yoku lala ohamu adhika ombete yoku kothela uusiku, mo ohamu adhika ishewe iipundi yoku kuutumba wu shange ngene wu ninge iilonga yoye yesiku ndyoka.

Aanafalama mboka haya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Ohaya longitha ominino dhomeya, dhoka haya tsu oombululu mpoka tapu vulu okupitila omeya okutekela iimeno yawo.

Mopaife opuna omambakumbaku ngoka taga vulu okulongithwa okuteta omwiidhi . Omwiidhi nguno ohagu tetwa etagu tulwa muupandi etagu mangwa opo gu kalekwe sigo omokwenye opo gu kaliwe koongombe niikombo.

Aantu ngele ta ya teya, oha ya teyele iilya yawo miiyaha nenge miikwatelwamo yimwe tayi vulu okulongithwa. Yo e taye yi tutile hoka ta yi ka hungulilwa, shampa ya hungulwa yo taye yi tutile kiigadhi opo yi ka pungulwe.

Muuyuni omu na omayithano ga yooloka, omuntu gumwe eyithano lye oku kwata oohi. Omuntu ota kwata oohi taka landitha opo a vule oku kwathela aakwanegumbo ye, ooo a fale uunona kosikola, opo a lande iikulya megumbo.

Aanafaalama mboka haya faalama oohi, opo ya vule okumona iiyemo, oohi ndhino ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete. Oonete ndhino ohaye dhi yaula momeya e tadhi zi mo noohi.

Aanafaalama yayooloka ohaya hogolola okukuna iiyimati ya yooloka. Aanafaalama yamwe ohaya hogolola oku kuna omatama . Omatama ngano ohaye ga kuthako ngele gapi opo yega landithe nenge nga inagapya ohaye ga etha gapye opo ye kega landithe ngele gapi.

Aantu mboka haya kwata nokulanditha oohi ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka ngaashi elongitho lyoonete ndhoka haye dhi yawula momeya etaya zi mo noohi.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa nomalalakano ga yooloka. Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya vule okulya naakwanegumbo yawo, yo yamwe ohaya tekula oondjuhwa opo ya ningemo oongeshefa dhawo. Omuntu oho vulu okulanditha omayi nenge oondjuhwa dho dhene.

Aantu oyendji ohaya faalama oohi, ohaye dhipe okulya sigo tadhi koko, opo ya vule oku dhi landitha ya monemo iimaliwa yo kulanda oopumbwe dhawo nenge okulya oohi dhawo naa kwanegumbo yawo.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, opuna nomashina paife, omashina goku kuna, omashina goku helela. Omuntu oto vulu owala oku kala wu li mpeya, wu li momuzile nenge to longo oshilonga shimwe manga eshina lyili mepya ta li helele nenge ta li kunu manga ngoye wu li mpeya , sho to keya , ayee epya olya kunwa, olyo olya helelwa nale lya pwako.

Aantu yopaife shaaya kunu iimeno yawo peha lyokukala toyi tekele kehe esiku, ohaya kutha oopayipi oonde etaya tsumo oombululu moka hamuvulu okupila omeya gatekele iimeno yawo.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka ngaashi ongeshefa yokulanditha iikulya. Aantu ohaye ya ya lande hoka eta ya pewa iipundi niitaafula mpoka taya vulu okukaatumba, yo taya li manga ya tala etango tali ningine.

Momeya ohamu kala iinamwenyo oyindji ngaashi oohi. Oohi ohadhi kala mo meya ethimbo a lihe opo dhi vule oku kala nomwenyo, dho ohadhi vulu oku longithwa iinima ya yooloka ngaashi ohadhi vulu oku liwa dho ohadhi vulu oku landitwa.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi. Oohi ndhino ohayedhi pe okulya opo dhikoke . Ohayedhi faalama nomalalakano gayooloka ngaashi elalakano lyokutota ongeshefa opo yavule okumonamo iiyemo.

Aantu mboka haya landitha oohi ohaya vulu oku kwata oohi dhika momikalo dha yooloka ngaashi ohaya vulu okulongitha oonete, oonete dhino ohaye dhi yawula momeya e taa zimo yena oohi dhoka taa vulu oku ka landitha.

Aantu oyendji ohaya kunu iimeno yawo. Iimeno mbino ohaye yi kunu opo ya vule okulya naakwanegumbo lyawo iiyimati mbyoka tayi vulu oku za kiimeno hoka. Iimeno mbika ohayi tekelwa komvula ngele yaloko.

Aanafalama oyendji ohaya faalama oohi. Ohaye dhipe okulya sigo tadhi koko, yo taa vulu oku dhilanditha, opo ya vule oku mona iimaliwa yo ku landa oompubwe dhawo ngaashi iikulya.

Megumbo ngele muna ohango nenge oshituthi oshinene shapumbwa ongombe ohayi mangelwa momuti opo kayi ye noonkwawo sho tadhi yi dhika nape opo kayipe aantu iilong oyindji yoku keyi konga, oongombe ndhino ohadhi vulu oku kala omalwala ga yooloka.

Iinima oyindji oyili momalupe gayoolokathana ongaashi iikombo oyina omalwaala ga yooloka ngaashi omuna iikombo iitokele mo omuna iikombo iiludhe iikombo ohayi li omwiidhi yo tayi nu omeya ngele omvula ya loko tayi nu omeya momatemba nenge moondama.

Aantu ya yooloka muuyuni ohaya li omafo giimeno ya yooloka aantu ohaya mu omafo ngoka e taye ga teleke ye ga lye naakwanegumbo yawo nenge ya ka landithe ya monemo iiyemo.

Aantu mboka haa kwata oohi, ohaya kwata oohi momikalo dha yooloka. Omukalo gumwe goku kwata oohi oku longitha onete, onete ndjono ohayi tulwa momeya e tayi yawulwa mo, sho tayi zimo ohayi zimo yi na oohi.

Opu na omikalo odhindji dhokukwata oohi. Aantu yamwe ohaya longitha oonete. Onete ndjino ohoyi tula momeya e to yaula mo oohi. Oohi ndhino oho vulu oku ke dhi lya naanegumbo lyeni nenge wu ke dhi landithe, opo wu mone mo iimaliwa.

Oonyanga ohadhi vuku oku kala dhina olwaala lwa uka kuu tiligane, dho ohadhi kala dhina iipeta. Oonyanga dhino ohadhi vulu oku faalamwa opo aantu ya vule oku landitha ya mone iimaliwa.

Aantu oyendji monena ohaya tekula iinamwenyo ya yoloka, aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa. Oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ga yoloka. Yamwe ohaya te kula yalye naanegumbo yawo, yamwe ohaya tekula ya landithe nenge ya ningemo ongeshefa yawo.

Aantu mboka haya kwata oohi nelalakano lyokukalanditha, ohaya vulu oku dhi kwata momikalo dhayoloka ngaashi okulongitha oonete. Oonete dhino ohaye dhi yuula mo momeya, etadhi zimo dhina oohi.

Aantu mongaashingeyi uuna taya kunu iimeno oyindji peha lyokutekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya kutha ominino omile dhoka haya tsu oombululu opo omeya ga vule okupita ga tekele iimeno mbika.

Omolwa elunduluko monkalo yombepo, aantu ohaya longitha oonete, opo ya vule okushiga iimeno yawo. Oonete ndhino ohadhi vulu kukala oontokele nenge okukala omalwaala gamwe ngoka omuntu to vulu okulongitha.

Moondunda ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oombete. Koombete huno aantu oko haya kotha ngele ya vulwa, mo ohamu adhika ishewe iikusinga. Iikusinga mbino ohayi kala tina omalwaala ga yooloka ngaashi yimwe iizizi.

Aantu ya yoloka oha falama Oondjhuhwa nomalakano gayoloka aantu yamwe onelalakano lyo kukutha omayi yalalandithe yamwe oha landitha Oondjuhwa nenge okulya naa kwanegumbo yawo.

Mopaife aanafaalama mboka haya kunu iimeno oyindji ohaya vulu okulongitha omashina. Omashina ngano ogo haga tekele iimeno mbika, inaya pumbwa okukala taya tekele iimeno kooshimwe taya ihepeke.

Aantu ohaya tekula oondjuhwa, oondjuhwa ohadhi tekulwa nomalalakano ga yooloka. Omuntu gumwe oto tekula opo owala wulye nawa megumbo lyoye nenge to tekula opo wu landithe tovulu okulanditha omayi nenge tovulu okuteleka oondjuhwa eto landitha oondjuhwa dhatelekwa nenge to landitha ondjuhwa yina omwenyo.

Aantu ohaya ofaalama oohi. Oohi dhino ohadhi vulu okukwatwa momikalo dha yooloka, ohaya vulu okulongitha onete. Onete ndjono hayi umbilwa momeya eta yizimo yina oohi.

Opu na omambakumbaku ngoka haga longitha omatemo opo ga vule okupulula go ohaga vulu okukala momalwaala ga yooloka opu na ngoka haga kala omatiligane go oge na omatayiyela omanene lela.

Opu na aantu mboka haya kunu iiyimati ya yooloka ngaashi omatama. Omatama ngano ohaga kunwa e taga tekelwa sigo taga koko opo ga vule okutulako ngele ga tulako ohaya vulu okulandithwa opo ya vule okumonamo iimaliwa.

Aantu ngele yateya eta yungula ohateya esiku Kuna ombepo opo yavule okuyela iilya yawo, iilya mbino shitayeyile ohayeyi kwatele moontungwa dho oontungwa dhino ohadhi kala dhaningwa noombale.

Oonyanga oha dhiya momaludhi gaali. Ohapu kala oonyanga ndhoka dhafa oontiligane, po opuna oonyanga oontokele. Oonyanga ndhino adhihe ohadhi kala dhina iipeta. Iipeta mbino oyo hayi kuthwako, opo omuntu a vule oku dhi longitha.

Uuyuni sho tawu ende tawu yi komeho, opuna omashina ga yooloka ngoka haga vulu oku longithwa kaanafaalama ngaashi ndoka lyoku tekela iimeno. Aanafaalama ohaya vulu oku kala taya longo iilonga yimwe manga omashina ngano taga tekele iimeno yawo.

Aantu mboka haya landitha oohi nenge haya kwata oohi okulya naakwanegumbo lyawo ohayedhi kwata pamikalo dhayooloka ngaashi okulongitha oonete dhika hayedhi nana momeya etadhi zimo dhatya oohi.

Aanafaalama ngele ya kunu iimeno oyindji, pehala lyo ku tekela kehe oshimeno kooshimwe ,ohaa longitha ominino dhomeya . Ominino dhino odho haa longitha oku tekelitha iimeno ayihe.

Mkpaife opuna omashina ngoka haga vulu oku kuna iimeno. Omashina ngano ohaga kalekwa meni, ihaga kala geli pondje taga dhengwa komtenya, go omashina ngano oha vulu oku tekela iimeno mbika sigo tayi koko.

Aanafalama sho haya kunu iimeno oyindji peha lyokutekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya kutha oominino oonde etayi dhi tsu oombululu moka hamu vulu okupitila omeya opo iimeno yi tekelwe.

Opuna aantu mboka haya faalama oohi. Oha ye dhipe okulya sigo e tadhi koko. Yo ohaya vulu okudhi landitha, opo yavule okulanda oompumbwe dhawo, ngaashi iikulya, nenge oothewa dhokwiiyoga komalutu.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omuna iinima oyindji ngaashi aakulukadhi haya zala omagwe ga dhingoloka mombunda mo omuna oontungwa. Oontungwa ndhono ohadhi ningwa noombale dho ohadhi vulu oku kwatelwa iinima oyindji

Aanafalama yoohi ohaya faalama oohi okuza manga oshona sigo tadhi koko. Oohi dhino ohaya vulu oku dhilongitha momiikalo dha yooloka. Ohaya vulu oku landitha, opo yi imonene mo iimaliwa nenge iikulya naakwanegumbo yawo.

Oongombe ohadhi kala dhina omalwaala gayooloka ohadhi vulu okukala oontokele dho ohadhi vulu ishewe okukala oondhudhe. Aanafaalama oyendjiohaya tekula oongombe nomalalakano yayooloka yamwe ohaya tekula opo ya ninge mo oongeshefa dhawo.

Momeya ohamu adhika iinamwenyo ya yooloka. Ohamu adhika iinamwenyo ngaashi oohi. Oohi ndhino ohadhi kala dhi na omalwaala ga yooloka. Ohamu adhika oohi oonshunga noohi dhimwe ishewe dhomalwaala omakwawo.

Momuthigululwakalo gOshiwambo aantu ngele ya mana okuyungula, iilya mbino ohayi tutilwa miigadhi. Iigadhi mbino ohayi kala ya tulwa pondje opo yi vule okukala tayi dhenga komutenya, opo omutenya gu dhenge mo uupuka mboka ta wu vulu okukala mo, iilya ka yi tukwe.

Aantu mboka haya landitha oohi, opo yavule oku mona iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo ohaye dhikwata momikalo dha yooloka ngaashi okulongitha oonete. Oonete dhino ohaye dhiyawula momeya dho etadhi zimo dhina oohi.

Aantu oyendji ohaya munu uuyuhwena, omanga uushona. Ohaye wupe okulya nokunwa, sigo e tawu koko, e tawu ningi oondjuhwa oonene. Oondjuhwa ndhino ohadhi vulu okuninga omayi, opo ga vule okulandithwa, nenge aanafaalama mbaka ohaya vulu okudhilanditha dhoodhene.

Aantu mboka gaya tekula oohi opo yavule okulanditha nenge okulya naakwanegumbo yawo oohi ohayedhikwata momikalo dhayooloka. Omukalo gumwe gwokukwata oohi okulongitha onete. Onete ohayeyi yawula momeya etaya zimo noohi.

Aantu ohaya li iikulya yayooloka opo yakale yena uundjolowele antu ohaa vulu okulya iimbombo, iimbombo mbino ohayi telekwa nuusila womahangu yo ohaavulu ishewe okulya ondjuhwa nenge okulya omboga.

Mongaashingeyi opu na omashina ngoka haga vulu okukunwa iimeno. Omashina ngano ogo haga tekele iimeno mbika, iimeno mbino oha yi kalamo sigo e tayi koko e tayi tulako iiyimati yo iiyimati mbino oha yi kalandithwa opo omunafalama a vule okumonamo oshimaliwa.

Opuna oonyanga omaludhi geli gaali. Opuna oonyanga ndhoka oontokele, po opuna oonyanga ndhoka dhaashi oontokele. Aanafaalama oyendji ohaya kunu oonyanga ndhika, opo ya vule oku landitha, ya mone iiyemo.

Okuna iinamwenyo yayooloka yimwe yomiinamwenyo mbino omayoka, omayoka ohaga kookoloka pevi go omayoka ohaga vulu okulongithwa iinima yayooloka, yimwe yomiinima mbino omayoka ohaga vulu okuliwa.

Opuna aantu haya munu oohi nomalalakano gayooloka. Yamwe onelalakano lyoku lya naakwanegumbo yawo yamwe onelalakano lyoku tota oongeshefa. Ohaya vulu okulanditha oohi opo yavule okumona iiyemo.

Aantu mboka haya kunu iimeno oyindji. Peha lyo ku tekela kehe oshimeno kooshinwe nooshimwe. Ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ohaye dhi tsu oombululu mpoka hapu vulu oku pita omeya goku tekela iimeno yawo.

Uuyuni sho tawu ende tawu humu komeho, paife opu na omashina ngoka haga vulu okukuna iimeno. Iimeno mbino ohayi tekelwa komashina ngaka sigo tayi mene iiyimati.

Aanafaalama ohaya tekula uuyuhwena omanga uushona. Ohaye wupe iikulya nomeya opo wuvule okukoka wuninge oondjuhwa tadhivulu okulandithwa. Ohadhi vulu oku vala omayi ngoka taga vulu okulandithwa nago.

Momuthigululwakalo gwaawambo omuna iinima oyindji. Omuna iinima ngaashi oontungwa, oontungwa ohadhi ningwa noombale, mo omuna ishewe aakulukadhi haya zala omagwe, omagwe ngano ohaga zalwa ga dhingoloka ombunda.

Aantu oyendji monena ohaya kunu iinima ya yooloka. Kehe gumwe oto vulu owala okuhogolola kutya ngame otandi kunu oonyanga, ngame otandi kunu iihakautu. Omuntu oho kunu owala to vulu oku ka landitha, to ka landitha popenzela, nenge okulya megumbo naanegumbo yoye opo waa ka lande iinima ishewe moositola.

Aantu oyendji ohaya faalama oondjuhwa hayedhipe okulya nokunwa sigo etadhi koko yo etayavulu okudhi landitha, nenge okumonamo omayi ngoka tayavulu okulanditha nenge okulya omayi yoyene.

Moomvula dhopaife sho kweya elunduluko monkalo yombepo, aanafaalama oyendji ohaya longitha oonete, opo ya vule okushiga iimeno yawo koonte dhetango ndhoka hadhi kala oonene.

Okuna efuta ndyoka lina omeya ihaga pwinine. Omeya ngano ohaga kala taga undulwa kombepo. Pooha nefuta ohapu adhika uumanya mboka hawu kala wuna omalwaala ogendji. Uumanya wumwe uutokele wumwe uuludhe.

Opu na omambakumbaku ga yooloka ngashi embakumbaku ndyoka hali tete omwiidhi. Omwiidhi nguno ohagu vulu okugongelwa eta gu pewa oongombe ngele kapu na omwiidhi. Omambakumbaku ngano ohaga kala ge na omalwaala ogendji, gamwe ohaga kala omatiligane.

Aantu oyendji ohaya toto oongeshefa dha yooloka. Ngaashi dhokulanditha omakunde. Oho vulu okulanditha omakunde niinima oyindji. Iinima mbino ohayi landithwa pomatala.

Opuna oonyanga omaludhi geli gaali, opuna dhoka dhafa oontiligane po opuna dhoka oontokele .oonyanga adhihe dhika odhina iipeta dho ohadhi vulu okutetelwa mombiga ngele omuntu tateleke onyama.

Aantu oyendji monena ohaya kunu iimeno . Iimeno mbino ohayeyi kunu opo yivule okuninga iiyimati , yavule okuyi landitha. Iimeno mbino ohaya okuyi shiga nooshipa omolwa elunduluko monkalo yombepo.

Aantu ngele taya kunu iimeno oyindji, ihaya pumbwa we okutekela oshimeno kooshimwe. Ohaya vulu okulongitha ominino dhomeya, ominino ndhino ohadhi tsuwa oombululu mpoka tapu vulu okupitila omeya gatekele iimeno.

Oondjuhwa oshimwe shomiikulya yopamuthigululwakalo gwAawambo . Ondjuhwa ohayi vulu okutelekwa momikalo dhayoolokathana . Ondjuhwa ohayi telekwa momeya etayi tetelwa oonyama. Ngele yapi etayi liwa kaakwanezimo.

Moondolopa ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oopate hoka oohauto hadhi vulu okuhingwa. Ohamu adhikwa wo omatungo gomalwaala ga yooloka. Gamwe omatokele, gamwe omambulawu, go gamwe ohaga kale omale ge vule omakwawo.

Aantu mboka haya landitha oohi opo ya vule okumona iimaliwa, oohi ndhino ohaye dhi kwata momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete. Oonete ndhino ohaye dhi yawula momeya dho e tadhi zi mo dhi na oohi.

Opu na efuta, ndyoka ihali pu omeya, go omeya galyo ohaga kala tagi inyengithwa kombepo. Pooha nefuta ohapu adhika uumanya, mboka wuna omalwaala gayooloka. Uumanya wumwe uuluudhe, nowumwe uutookele.

Mopaife aanafaalama oyendji mboka haya mono mo iiyimati oyindji momapya gawo ohaya longitha omashina, opo ya vule okuyoga iiyimati yawo yo ye yi pakele ya vule okulanditha ya mone mo iimaliwa.

Mumidhingoloko gwosikola ohamwaadhika oongulu moka aanona haalongelwa. Moongulu ohamwaadhika iitafula niipundi hoka aanona haakatumba uuna taalongwa, yo aanona ayehe ohaazala omuzalo gwosikola gwiifa.

Opuna omambakumbaku ga yooloka, opuna ngoka haga vulu okupulula. Omambakumbaku ngaka ogena omatemo ngoka haga fulu mevi go ohaga kala gena omalwaala ga yooloka gamwe omatiligane, gamwe omazizi.

Aanafaalama mboka haya munu oohi ohaya longitha omikalo dha yooloka . Opo ya vule oku kwata oohi dhawo. Oohi ohaya vulu oku dhi kwata nonete. Onete ndjino ohayi yawulwa momeya etayi zimo yina oohi.

Oohi ohadhi vulu okufaalamwa nelalakano lyokutota po ongeshefa. Oohi ndhino oto kala to dhi pe iikulya sigo tadhi koko, ngoye e to vulu okudhi landitha opo wu vule okulanda oompumbwe dhoye.

Aantu mboka haya munu oohi. Ohayedhi pe iikulya. Ohayedhi munu nomalalakano ga yooloka. Yamwe oku landitha opo ya vule oku mona iiyemo. Yamwe ohaya munu opo ya vule okulya naakwanegumbo yawo.

Oondjuhwa ohadhi vulu okutekulwa nomalalakano gayooloka. Elalakano limwe okuninga oongeshefa oho vulu okulanditha omayi, nenge oondjuhwa dho ndhene.

Mokombitha ohamu adhika iinima ya yooloka iiyimati ngaashi omayapela, uuyaha hoka aantu haya vulu oku lila ohamu adhika nomaluko ngoka haga vulu oku longothwa ngele omuntu ta teleke iimbombo.

Pethimbo lyokwenye, sho omvula itaayi loko, omafo gomiti ohaga guko kiitayi. Iitayi mbino ohaku vulu oku kala kuna uudhila. kiitayi huno ihaku kala we kuna omafo, ohayi tegelele omvula yi tameke oku loka opo omafo ga tameke oku tutuma natango.

Mopaife ngele omuntu to kunu iimeno oyindji, ino pumbwa okukala to tekele kehe oshimeno kooshimwe, oho vulu okulongitha omunino gomeya. Omunino nguno ohagu ningwa oombululu, mpoka tapu vulu okupitila omeya, opo iimeno yi kale ya tekelwa.

Momuthigululwakalo goshiwambo omuna oodhelela, odhelela dhika ohadhi vulu okuzalwa poohango nenge pomahala gamwe opuna ne ishewe oontungwa, oontungwa dhika ohadhi longithwa okukwatela iinima dho ohadhi ningwa moombale.

Opuna omambakumbaku oludhi lwa yooloka, ohaga kala gena omatemo ngoka haga vulu oku teta omwiidhi. Omambakumbaku muno ohamu kala omuhingi ngoka teli hingi. Go omambakumbaku ngano ohaga vulu oku kala gena omalwaala ga yooloka.

Aanafaalama mboka haya tekula oohi , ohaya longitha omikalo odhindji okukwata oohi moomeya dhawo . Ohaya vulu okulongitha onete , onete ndjoka haya tula momeya, etaye yi yaulamo etaya zimo noohi.

Opuna iinamwenyo yayooloka ngaashi, oombwa dhomomeya, ohadhi vulu okuliwa dho ohadhi vulu okuza omagadhi ngoka hagavulu okulongithwa momikalo dhayooloka, ngaashi okuwapaleka omakutsi gaantu.

Mokwenye, omafo gomiti ohaga tameke okukuta, e taga guko, oshoka omuti ihagu mono omeya, okuza komvula. Kiitayi ihaku kala we kuna omafo, omafo agehe ohaga ende taga guko.

Opuna aantu oyendji haya faalama oondjuhwa, nomalalakano gayooloka. Yamwe okumonamo omayi opo yavule okulanditha, nenge okulanditha oondjuhwa dhoodhene, nenge okulya naakwanezimo yawo.

Momuthigululwakalo goshiwambo aantu ngele yateya e taya yungula, iilya ohayi yelwa opo yize iiyagaya ayihe. Iilya mbino ohayi yelwa yili moontungwa, oontungwa ohadhi kala dhaningwa noombale.

Omiti dha yooloka shampa dhakunwa etadhi koko ohadhi tulako iiyimati ya yooloka. Opuna omuti gomatama . Omatama ngele omatiligane ngono Omatama gapya taga vulu okuliwa naangeya inaga tiligana natango omagongwa no ga pumbwa oku ethwa opo ga tiligane ga vule okuliwa.

Opu na aantu mboka haya tekula oohi, ohaye dhipe okulya sigo tadhi koko yo ohaya vulu okudhi longitha momikalo dhayooloka ngaashi okulya nakwanegumbo lyawo nenge okulanditha opo ya vule okumona mo iiyemo.

Pethimbo lyo kuteya ngele iitya ya a dha, aakwanegumbo naantu yalwe yo pushiinda mboka taya kwathele, ohaya teyele iilya mbika moombaali, nenge minima yimwe mbyoka tayi vulu oku kwatela, opo yeyi fale hoka tayi ka yungulilwa.

Opuna omambakumbaku ngono haga pulula ompya. Ohaga eta omavi ngono ge li kohi kombanda . Aakwanegumbo ohaa vulu okuya mepya ngele embakumbaku lya mana okupulula opo ya kune.

Omeya ohaga vulu okupungulwa miinima ya yooloka. Omeya ohaga vulu okutungilwa oondama. Moondama muka ohamu vulu okutulwa omeya e taga kala moka. Aantu yopopepi nenge yopomudhingoloko ohaya vulu okuya ya kuthe omeya moondaama muka.

Aanafaalama ohaya vulu okukala yena oondjuhwa dhina omalwaala gayooloka dhimwe kala oontokele. Oondjuhwa dhika ohadhi faalamwa opo dhi vule okugandja omayi ngoka haga vulu okulandithwa.

Aantu yayooloka ohaya vulu okulongitha iinima momikalo dhayooloka . Ongaashi tovulu okutala ngaashi koshingulu, omuntu gumwe oteshi teleke eshi lye ape aakwanegumbo ye. Gumwe nando omundohotola oteshi kutha eta ningi omiti dhokupanga aanuuvu ye, natango ngawo oshalonga. Tashi to oshina uuwanawa, aantu ayehe ohaye shi longitha.

Okuna embakumbaku ndjoka ha li lulula mepya, kembakumbaku oha ku kala omuhingi. Aanegumbo oha ye ya mepya, uuna embakumbaku lya mana oku pulula.

Aantu ngele taya kunu iimeno oyindji ihaya pumbwa oku tekela oshimeno kooshinwe nooshimwe ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ndhino ohaye dhi tsu oombululu mpoka tapu vulu okupita omeya ngoka taga tekele iimeno.

Moondolopa ohamu kala muna iinima yayooloka ngaashi: oopate hoka oohauto hadhi hingwa mo ohamu kala muna omatungo gayooloka ngaashi: oongeleka, iipangelo nomagumbo.

Oongombe ohadhi vulu okufaalamwa opo omuntu amonemo omahini ngoka havulu okulanditha opo amone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhe. Dho oongombe ohadhi vulu okukala dhina omalwaala gaali.

Aantu mopaife oha ya vulu oku landa omashina. Omashina ngano oha ga vulu oku longa iilonga oyindji yayooloka momapya; omashina gamwe ogo ku pulula. Okashina hano omuntu oho ka undula ashike ee taka fundula omavi kukokene.

Oondjuhwa ohadhi vulu oku kala dhina olwaala olutookele, oondjuhwa odhadhi vulu oku faalamwa, ohadhi pewa iikulya sigo etadhi koko dho etadhi vulu oku landithwa, opo omunafaalama a vule oku mona mo iimaliwa.

Aantu oyendji one ya faalama oohi. Oohi ndhino ohaa kala nadho manga oonshona, taa kala ta ye dhi pe iikulya sigo tadhi koko, opo ya vule oku dhi lya naakwanegumbo yawo, nenge opo ya vule okulandithwa.

Aantu ya yooloka ohaya kunu iiyimati ya yooloka. Aantu yamwe ohaya kunu omatama, omatama ngano ohaye ga li naakwanegumbo yawo nenge taya landitha. Ohaya kutha ko omatama ngoka ga tiligana yo taya thigi ko omagongwa opo ga pye.

Okuna iinamwenyo ya yooloka ngaaashi oombwa dhomomeya . Oombwa dhomomeya ohadhi kala momeya unene dho ohadhi vulu okuliwa. Ohadhi vulu okuliwa oontalala nenge tadhi kukutikwa opo dhiliwe.

Aantu mboka haa kwata oohi opo yavule oku dhilandithapo, oha yedhi kwata momikalo dhayolokathana ngaashi okulongitha oonete ndhono hayedhi yawula momeya etadhi zimo noohi.

Opuna iinamwenyo yayooloka ngaashi: oombwa dhomomeya, oombwa dhomeya ohadhi vulu okuliwa dho ohadhivulu okuza omagadhi. Omagadhi ngano ohaga vulu okulongithwa kaantu momikalo dhayooloka

Aantu oyendji ohaya longitha omashina opo yavule okukuna iimeno yawo. Omashina ngaka ihaga kalekwa poondje omolwa elunduluko monkalo yombepo, ohaku kala kuna omutenya ngoka tagu vulu okudhipaga iimeno.

Omambakumbaku ohageya momaludhi ga yooloka . Opuna ngoka haga pulula. Ohaga longitha omatemo ngoka haga fulu mevi. Embakumbaku ndino ohali pulula manga aakwanegumbo yeli megumbo yo oha yeya yakune shampa lyazimo mepya.

Aantu mboka haya faalama oohi ohaye dhi pe iikulya sigo tadhi koko yo etaya vulu okudhi landitha, opo ya mone iimaliwa ya lande oompumbwe dhawo dha kehe siku nenge okulya naakwanegumbo yawo nenge taya pe aashiinda.

Aantu oyendji ohaa tekula oondjuhwa ,ondjuhwa dhino ohadhi kala dhina omalwaala ga yooloka ,oo.djuhwa oondudhe dho dhimwe odhina omalwaala gamwe oondjuhwa dhino ohadhi vulu oku ningilwa iikuku moka hadhi vulu okukala.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa, nomalalakano gayooloka. Aantu yamwe ohaya tekula oondjuhwa, nelalakano lyokumona mo omayi. Omayi ngono ohaga vulu okulongithwa iinima oyindji. Ohaya vulu okulya, nenge okulanditha, opo yavule okumona mo iimaliwa.

Opuna omamabakumbaku gayooloka haga longo iilonga yayooloka, opuna ngoka haga tete omwidhi, omwidhi nguka hagu vulu okutetwa eta gu pakelwa muupandi mboka hawu vulu okulanduithwa ngele kapu na omwidhi mokwenye.

Ngele omuntu akuunu iimeno oyindji ohavulu oku longitha ominino. Ominino ndhino ohadhi pumbwa okukala oonde mo moominino muno omuntu ohotsumo oombululu. Moombululu muno omo hamu vulu oku pitila omeya opo omeya ngano ga tekele iimeno yoye.

Aanafalama oyendji mboka haya kunu iimeno oyindji pehala lyoku tekela kehe oshimeno kooshimwe ohaya longitha ominino dhomeya. Ominino ndhino ohaye dhi tsu oombululu poombululu mpono opo hapu piti omeya ngoka taga tekele iimeno.

Opuna aantu oyendji haya faalama omatama. Omatama ngano oha yega kunu e ta yega tekele sigo taga tulako. Ngele ga tiligana oha yega kutha ko opo ya vule okuga landitha yo ya vule oku mona mo iimaliwa.

Opuna omambakumbaku gayooloka omambakumbaku gamwe ohaga tete omwiidhi, omambakumbaku ngono ohamu kala muna omuhingi ngoka tahingi embakumbaku lyiye komeho, lyo embakumbaku olyo tali tete omwiidhi. Omambakumbaku ohaga kala momalwaala ogendji.

Aantu oyendji ohaya tekula oondjuhwa ,oondjuhwa dhino ohadhi kala momalwaala ga yooloka dhimwe ohadhi kala oontokele dhimwe oonduudhe dho dhimwe oontiligane dho oondjuhwa dhimwe ohadhi kala dhina omalwaala ogwndji.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo aantu shampa ya teya iilya ohaye yi tula miigandhi. Iigandhi mbino ohayi kala ya ningwa noombale yo ohayi kala ya kolongwa nomavi ga za kiiyanda kombanda, opo kaayi yi we komeya.

Mongaashingeyi sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho, aantu ohaya vulu oku kuna iiyimati yawo momashina. Omashina ngano ohaga vulu oku tekela iiyimati, etayi koko nawa. Aantu ohaya vulu okuyi kutha etaye yili, nenge yaka landithe ya monemo iiyemo yawo.

Mopaife ngele omuntu to kunu iimeno oyindji, ino pumbwa we oku tekela iimeno kehe kooshimwe oho vulu oku longitha ominino. Ominino ndhino oto dhi tsu oombululu opo poombululu mooka pu ite omeya goku tekela iimeno.

Aanafaalama mboka haya kunu iimeno oyindji, pehala lyoku tekela kehe oshimeno kooshimwe, ohaya vulu oku longitha ominino dhomeya. Ominino ndhino ohadhi tsuwa oombululu hoka haku vulu oku pitila omeya goku tekela iimeno.

Moondunda dhoku lala ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oolamba ,oolamba ohadhi longithwa uusiku ngele etango lyaningine opo omuntu wu vule oku mona ko mo ohamu adhika ishewe ombete kombete huno aantu ohaa vulu okukothelako ngele ya vulwa.

Mopaife ngele omuntu to kunu iimeno oyindji, iho pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe. Oho vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi tsuwa oombululu, mpoka tapu vulu okupitila omeya ngoka taga tekele iimeno.

Opuna iinamwenyo yayooloka ngaashi iikombo. Iikombo ohayi kala yina omalwaala gayooloka. Opena iikombo mbyoka iitokele, po opena ishewe iikombo mbyoka iiluudhe.

Ondjuhwa oyimwe yomiikulya yomuthigulukalo gOshiwambo, ondjuhwa ohayi vulu okutelekwa monikalo dha yooloka ohayi vulu okutelekwa momeya tayi ethiwa yipye shampa yo tayi pewa aakwanegumbo opo ya topole yo yalye.

Aantu oha faalama oondjuhwa , oondjuhwa dhino ohaye dhipe okulya nokunwa, yo otavulu okumunamo omayi ngoka tavulu okulanditha nenge okulanditha oondjuhwa dhodhene

Iinamwenyo ya yooloka ohayi vulu okutekulwa opo omuntu a vule okumonamo iikulya nenge iiyemo. Yimwe yo miinamwenyo mbino oondjuhwa. Aantu ohaya tekula oondjuhwa opo ya vule okulanditha omayi nenge ya landithe oondjuhwa dho dhene.

Opuna omagumbo ga yooloka go omagumbo ogendji gomomikunda, go omagumbo ogendji gomomikunda ohaga kala ga thikwa niiti. Iiti mbino ohayi kala ya pandwa kaanegumbo nenge kaashiinda mboka taa vulu oku kwathela.

Okuna omambakumbaku ngoka haga tete omwiidhi. Omambakumbaku ngaka ohaga hingwa kaahingi, go omambakumbaku ngano ogeli momalwaala gayooloka. Okuna omambakumbaku ngoka omazizi.

Aantu oyendji ngele ya kuna iimeno oyindji. Peha lyokutekela iimeno kooshinwe nooshimwe . Ohaya kutha ominino ndhoka hadhi ningwa oombululu omo hamu piti omeya opo iimeno yi tekelwe.

Momuthigululwakalo gwoshiwambo omuna iikulya ya yooloka ngaashi ondjuhwa. Ondjuhwa ohayi vulu oku telekwa mo mikalo dha yooloka. Ohayi vulu oku yothwa yo ohayi vulu oku telekwa momeya etayi tetelwa oonyanga nomatama.

Oshikwiila osho shimwe shomiikulya yomomuthigululwakalo gwoshiwambo. Oshikwiila ohashi ningwa nuusila womahangu, omeya, osuuka, nomongwa. Ohashi vulu okutelekwa momikalo dhayooloka, hashi vulu okuyothwa pomakala, nenge okutelekwa momagadhi.

Pehala lyokutekela iimeno kehe esiku, aantu peife ohaalongitha ominino dhomeya ,ominino dhino ohadhikala dhatsuwa oombululu mpoka hapuvulu okupitila omeya ngoka tagatekele iimeno.

Aantu oyendji monena, ohaya kongo omahala mpoka taya vulu oku tekulila oohi. Oohi dhino ohadhi tekulwa nomalalakano ga yooloka. Yamwe ohaya tekula opo ya vule okulya naakwanegumbo yawo, yamwe ohaya tekula opo ya ningemo oongeshefa dhawo yo ya mone iiyemo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opuna uushina womaludhi ogendji tawu totwa po, opuna okashina hoka omuntu hovulu okuya ko, ko takekufala pombanda mpoka itovulu oku adha wulonge oshilonga shoka shili puule.

Aantu oyendji oha tekula oondjuhwa, oondjuhwa dhino oha yedhipe iikulya nomeya opo dhivule okukoka yo yedhilongithe iinima yayoloka, aantu yamwe oha vulu okulya yo aantu yamwe oha vulu okulanditha.

Nelalakano lyoku kwata nawa ethimbo, aanafalama ihaya tekele oshimeno kooshimwe, ohaya kutha ominino, ominino dhini ohaye dhi tsu oombululu, po poombululu mpano opo hapu piti omeya, omeya ngano ogo haga tekele iimeno yawo.

Moondunda dhoku lala ohamu kala

Aantu mboka haya tekula oohi, ohaya vulu okukwata oohi ndhika momikalo dha yooloka. Ohaya vulu okulongitha oonete eta ye dhi yaula momeya e taa zi mo noohi.

paife aanafaalama ngele ya kunu iimeno yawo, pehala lyokututa omeya taye ya ya tekele iimeno yawo ohaa kutha ominino omile, ominino ndhino ohaye dhi longitha okutsinina iimeno yawo, opo ye yi tekele.

Uuyuni sho tawu ende tawuyi komeho opuna payife omambakumbaku ngoka haga vulu okulonga iilonga yomepywa. Manga aakwanegumbo taalongo iilonga yimwe ishewe. Omambakumbaku ngano ohaga kala momalwaala gayooloka gamwe ohaga kala omazizi.

Aantu ya yooloka ohaya tekula iinima ya yooloka. Omuntu oto vulu okuhogolola okutekula oondjuhwa, oto vulu okuhogolola okutekula iikombo, oto vulu okuhogolola okutekula iingulu. Omuntu oto hogolola okutekula shoka wu hole, shoka to vulu okutekula. ongoye mwene wu shi shi kutya oto shi vulu. Ngele oto shi tekulile okuninga ongeshefa to vulu okumona mo iimaliwa to vulu okumona mo iiyemo yoye. Ngoye oto shi tekula to vulu nokushilya tashi ku kaleke po, opo wu kale omuntu wu na uundjolowele.

Aantu mboka haa kunu iimeno oyindji ihaa pumbwa okutekela kehe oshimeno kooshimwe ,ohaa vulu okulongitha ominino dhomeya ndhoka hadhi vulu okutsuwa oombululu mpoka hapu pitile omeya gokutekela iimeno yawo.

Aanafaalama oyendji ohaa tekula oohi. Oohi ndhino oha yedhi tekula okuza manga oonshona. Ohaye dhi pe iikulya yo taya kala taye dhi pe omeya sigo etadhi koko ya vule okudhilya nenge okulanditha.

Aantu oha ya faalama oondjuhwa oha ye dhipe okulya nokunwa yo oha ye dhi faalama nomalalakano ga yooloka yamwe one lalakano lyokutota ongeshefa opo ya vule okumonamo iimaliwa yamwe oha ye dhi faalama opo ya vule okulya naakwanegumbo yawo.

Aantu ohaya faalama oohi nomalalakano gayooloka. Ohaye dhi pe okulya sigo etadhi koko yo etaya vulu okudhilanditha opo yavule okulanda oompumbwe dhawo yoyamwe ohaya li naakwanegumbo yawo.

Mopaife sho uuyuni tawu ende tawu humu komeho, opu na omambakumbaku ngoka haga pulula omapya. Membakumbaku ohamu kala omuhingi ngoka te li hingi. Konima sho embakumbaku lya pulula aanegumbo ohaye ya ya kune iilya nenge omapungu gawo.

Opu na oonyanga omaludhi ge li gaali. Opu na oonyanga ndhoka dhi na olwaala lu uka kuutiligane, po opu na oonyanga ndhoka oontookele. Oonyanga adhihe ndhika ohadhi vulu okukunwa nelalakano lyokulanditha nenge lyokulya.

Oondjuhwa ohadhi vulu okukala dhina omalwaala ga yooloka ngaashi dhimwe onduudhe, dho ohadhi vulu okumunwa opo aantu ya vule okumona mo omayi ngoka taya vulu okulanditha opo ya mone iimaliwa.

Opuna omambakumbaku ngoka haga longitha omatemo oku pulula. Ohaga pulula manga aakwanegumbo yeli megumbo taya longo iilonga yile, ngele ga mana, opo aakwanegumbo haye ya mepya opo ya vule oku kuna.

Ngele pu na ohango nenge oshituthi shimwe oshinene, aantu ohaya mangele ongombe ndjoka tayi ka liwa poshituthi momuti manga oonkwawo tadhi yi dhika nape. Ongombe ndjino ihayi ethwa yi ye noonkwawo, oshoka inaya pumbwa oku ke yi konga.

Momagumbo gomomukunda ohamu adhika oondjugo. Ondjugo oya ningwa nee momwiidhi. Omwiidhi gwa kukuta ogo tagu gumbwa kombanda, opo gu ninge omuzile, opo mu kale mu na omuzile. Ohamu kala mwa talala nawa omuntu to vulu okulala mo. Ngoye oto vulu okuninga mo ondunda yoye nenge to gondjo mo omutenya. Ohamu vulu nokudhanwa kuunona.

Mopayife sho uuyuni tawu ende tawuyi komeho opuna omashina ngoka haga vulu oku kunwa iimeno. Iimeno mbino omo hayi kala moka sigo tayi koko. Iimeno mbino ohayi vulu oku tekelwa komashina ngaka.

Aantu mboka haya faalama oohi, oha yedhi pe okulya sigo etadhi koko yo oha yedhi faalama noma lalakano ga yooloka, ngaashi oku dhi landitha opo ya vule oku monamo iiyemo nenge oku lya naa negumbo yawo.

Opuna iinamwenyo ya yoloka ngaashi omayoka. Omayoka kagena omagulu ohaga ende ,ohaga kokawa gwo ohaga vulu oku longithwa momikalo dha yooloka ,ohaga vulu oku liwa gwo ohaga vulu okuningithwa omiti dhoka hadhivulu okupanga uuvu.

Mopaife sho uuyuni tawu ende wuuka komeho opuna omashina ga yooloka haga vulu oku longithwa kaanafaalama, ngaashi ndjoka hamu vulu oku kunwa iimeno. Omashina ngano ogo haga tekele iimeno mbika sigo eta yi koko.

Mopayife sho uuyuni tawu ende tawu yi komeho opwatotwa omashina ngoka hamuvulu oku kunwa iimeno, omashina ngano oha ga vulu oku tekela iimeno mbika sigo etayikoko opo yivule oku tulako iiyimati.

Aanafalama yayoloka ohakunu omiti dhiyimati yayoloka omiti dhino oha yedhitekele sigo tadhitulako iiyimati shapa iiyimati yapi yo tayeyi kuthako opo yavule yakalandithe yamonemo iiyemo yawo.

Moondunda ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi oombete hono aantu haya lala, iikusinga yomalwaala ga yooloka, oonete ndhono hadhi keelele oomwe uusiku ngele aantu ya lala.